To shi de wannnan hoto da yake kan wayana yana nuna wani yanki na kasuwa shago a irin ƙauye haka cikin anguwa a cikin hoton akwai wasu mutane da suka taru ɗaya daga cikinsu yana riƙe da doguwar sanda mai kama da itacen rake haka a baya ana iya ganin wasu kayayyaki masu rataye a jikin? kayan masarufi da abubuwan sha ginin yana da rufin ƙarfe wanda ke nuna cewa yana cikin mahalli na talakawa sannan yanayin hoton yana nuna wata irin kasuwa ce mai sauƙi da ake neman da ake bi a irin waɗannan wuraren a cikin hoton ana iya ganin mutane dayawa ta ƙaramin shago da aka gina da katakon da mutumin dake sanye da riga mai launin shuɗi yana riƙe da wata dogowar sanda mai kama da itacen rake wanda hakan na iya nuna yana sayarwa ko amfani da shi don wani dalili a gabansa akwai mutumi dake sanye da riga mai zanen gargajiya wanda ke iya nufin yana cikin tattaunawa da me shagon a cikin shagon ana iya ganin wasu kayan masarufi haka kamar kayan miya madara da sauran abubuwa da ake amafani da su a gida waɗanda aka rataye a bango don sauƙaƙewa masu siye ƙasa kuma akwai wasu kayan girki da tukwane wanda ke iya nuna ana sayar da abinci ko sha a wurin yanayin hoton gaba-ɗaya yana nuna irin rayuwa yau da kullum a ƙauye ko a unguwa mai cunkoso inda mutane ke haɗuwa dan ciniki hira gudanar da harkokin rayuwa wannan na ƙara bayani kan irin yadda tatalin arziƙi ke gudana a irin waɗannan wuraren haka inda ƙananan shaguna ke taka muhimmiyar rawa wajen sauƙaƙe rayuwar jama'a saboda a yanzu rayuwan da aka shiga inde ba irin ƙananan shago haka masu sauƙi gaskiya ba za a samu sauƙin rayuwa ba inda wannan na nuna ga shi nan wajen ƙauye ne haka kuma inda de za a iya samun sauƙin rayuwa

Shi dai wannan hoton da ke kan wayata, yana nuna a kan wata gona wata gona ne wanda ake noma amfanin. Ga shi nan yana nuna wata gona da aka gama juyawa. ƙasa wanda aka hargitsa da alama ce na shirin ana iya fahimtar cewa an yi masa aikin noma kamar tone ƙasa da cire ciyawa tana da launin ruwan ƙasa mai ja haka wanda ke nuna cew aƙasar tana da arziki ma'adanai kuma mai iya riƙe ruwa da kyau. Hakan na nufin tana iya samar da amfanin gona mai kyau. Mutanen da ke A cikin hoton ana iya ganin mutane a nesa suna aiki a cikin gonar wanda ke nuna cewa ana ci gaba da ayyukan gonar. Wataƙila suna shuka iri ko kuma suna share gonar domin shuka Ana iya ganin ciyayi da bishiyoyi masu yawa a ciki wanda ke nuna cewa gonar tana cikin yankin da da wadatar da ruwa da kyakkyawan yanayi na noman gargajiya Wannan hoton na iya wakiltar aikin noma da yadda mutrane ke amfani da filaye don samar da Hakan yana nuna ƙoƙarin manoma wajen yin shiri don girbi mai kyau a nan gaba. Iri wannan noman yana iya zama noma na gargajiya da ake gudanarwa da hannu ba tare da amfani da inji ba ba Saboda ga shi nan in aka lura mutanen suna nan suna ta aiki da hannayensu ba tare da sun yi amfani da wani abu ba. Shi dai wannan hoton a taƙaice yana nuna wani mataki ne na farko na aikin noma saboda ga shi ai ya nuna an hargitsa ƙasa domin ana cire ciyayi saboda za su yi aikin noma inda aka share fili kuma ake shirin shuka amfanin gona. wanda ke nuni da muhimmancin noma a rayuwar al'umma na yau da kullum.

Shi dai a wannan hoto da ke kan fuskar wayata ana iya ganin wani ɓangaren tushen shuka mai launijn ruwan dorawa da aka yanke biyu Yana yiwuwa wannan ya kasance nau'in doya, wani nau'in dankalin da ke da launin ruwan ɗorawa wanda ke nuna cewa yana iya kasancewa wannan nau'in na dankalin Hausa ko kuma wani nau'in dankali mai yalwar waɗannan abubuwan sinadarin da ke taimaka wa lafiyar ido ne da kuma jiki. Tsarinsa yana da kama da dankalin Turawa, wani nau'in doya da ke da launin ruwan ɗorawa. Yana da laushi kaɗan a jiki, yana iya nuna cewa yana iya kasancewa da ruwa mai yawa ko kuma yana da nau'in ɗan taushi fiye da sauran goyon. Ana iya hango yatsun mutum da ke riƙe da shi wanda ke nuna cewa an girbe shi da buhuna ko warama. Yana amfani sosai ga lafiya domin yana wadatar da abubuwa da dama wanda ke taimaka wa ci gaban jiki da garkuwar jini. Idan doyar ne, yana iya kasancewa nau'in wasu kaloli na doya wani nau'in doya mai launi na musamman da ake nunawa a yankuna daban-daban Ana iya dafawa, soyawa ko kuma sarrafa shi domin amfani da shi a abinci iri-iri Shi dai wannan hoton na iya nuna wani nau'in mai launin ruwan ɗorawa wanda ka iya kasancewa dankalin Turawa ko wani nau'in doya. Yana da muhimmanci a fannin abinci da lafiya, musamman saboda sinadaran gina jiki da ke cikinsa. Yana da muhimman sosai a yankunan sannan kuma yana da launin Yana nuna cewa ke nan yana da yawan waɗannan abubuwan sinadaran da ke ciki waɗanda ke gina jiki Sannan kuma daga bayan hoton akwai wani koren shuka da ke nuna cewa an girbe shi daga gona ko wani wurin noma na ɗabi'a haka Ana iya dafa shi, soya shi ko kuma a dafa shi tare da miya wani abu dai ko a ci da yaji Wasu yankuna ana amfani da dankali ko doya don magance matsalolin ciwon ido da rashin gina jiki.

Shi da wannan hoton da yake kan wayana ga ga shi nan yana iya nuna wani manomi da yake aiki a cikin gona, yana girbi amfanin gona ga shi nan da alama. Ga shi nan ya sa fartanya sannan kuma ga ganyayyaki a hannunsa da alamar na ciccire abubuwan gona. Ya durƙusa saboda yana cire shukoki daga ƙasa. Filin noman yana da shuke-shuke masu yawa kuma ƙasar tana da alamun a kan shuka amfanin gona mai zurfi kamar dankalin Turawa ko doya saboda ga shi nan yadda yake haƙawa da alamar yana haƙa abu mai zurfi saboda ga ganyayyaki nan a hannunshi ya cicciɓo zai ƙara haƙawa Manomin yana girbin wata shuka dankali, doya ko wata irin shuka wanda ke girma a ƙasa Wannan lokacin girbi yake yi. Yana yiwuwa bayan watanni da dama na shuka kula da gonar wanda sai bayan an yi shuka ne sannan sai a zo a ciccire amfanin gonar Gona ce da aka noma cikin tsarin gargajiya ba tare da amfani da injinan zamani ba, wanda a yanzu akwai injinan zamani wanda zai zo ya haƙa ma da komai na amfanin gona amma wannan mutumin ga shi nan ya durƙusa yana aikinshi da kanshi Aikin gona yana samar da abinci mai gina jiki musamman a yankuna A wannan hoton yana nuna wani manomin dai ga shi nan dai yana ciccire abubuwanshi Manomin yana zaune da riga da wando masu duhun launi yana da hula mia faɗi don kare kansa daga rana da safar ƙafa don kare ƙafafuwansa daga laka ko ciyayi masu kaifi ke nan ya kare kanshi gaba ɗaya saboda in ya sa kaya masu duhu ba zai ɓata sosai ba sannan kuma ya kare kanshi daga rana tunda ya sa hula da ƙafafuwanshi zai iya taka wani abu mai rauni ya ji ciwo ko wani abu. To ka ga ya sa safa Yana durƙushe ne a girbin amfanin gonar. Yana amfani da wata ƙaramar sanda ko abin yankewa don cire shukar ta gama agirma a ƙasa Filin yana cike da shuke-shuke kore inda yana da albarka kuma ana iya girbe wasu amfanin gonar daban-daban.

Daga farko ma shi wannan hoto gashinan akan wayana??????? gayi nan na ganshi????? yana nuna kyakyawan wani yanayi me cike da tsirrai??????? da kwari kuma???? a tsakiyan wutan akwai furanni????? farare masu kyalli haka wadanda suka taru a cikin????? kungiyoyi?????? suna fitar da igiyoyi masu tsawo???? a tsakiyarsu???? wadannan furanni su dai gasunan suna da kyan gani??????? gasunan suna da dan yawa suna kan bishiya????? ko a cikin shuka me ganye koriya masu kyalli su ma wanda ke nuna cewa wurin yana da yalwar dausayi ta ciyayi?????? a hoton ana iya ganin wasu???????? kyandurofi masu launin ruwan dorawa da baqin digo-digo suna shawagi akan furannin??????? wadannan kyandurofin na cin zuma????? daga furannin wanda ke nuna dangantakar dake tsakanin kwari da tsirrai wajen chigaba da rayuwa furannan suna da launin fari me haske tare da kyakyawan fure masu girma a tsakiyansu akwai kyandurofi masu launin??????????????? rawaya da digo-digon baqi???????? ko raudaye akwai yanayin koren dake bayan hoton yana nuna cewa wurin yana da yakwar ciyayi bishiyoyi wanda ke tabbatar da cewa yana da muhalli me lafiya da albarka hoton yana nuna kyawun dabi'an dake da a hadin kai tsakanin halittu daban daban?????? kyandirofi suna cin zuma daga fure gasunan furannen suna da launin fari kuma suna tarowa a cikin kungiyoyi ko wani fure yana da igiya masu me tsawo kyakyawan fure a tsakaninsu wannan tsari yana jawo kwari dan yada irin furannin?????????? a bayan hoton ana iya ganin koren bishiyoyi da ciyayi kuma?????? wanda ke tabbatar da cewa wurin yana da yalwar tsirrai da lafiyar muhalli????? hoton yana nuna kyawun dabi'a da rawa da kowacce halitta take takawa a wannan tsarin rayuwa wanda ke da erm.. kyandurofi suna taimakawa wajen?????? abubuwa da dama wanda ke da mahimmanci wajen chigaban tsirrai da kuma samar da sabbin shuke shuke????????????? sannan kuma hakan yana nuna shi dai wannan hoton yana tunatar damu muhimmancin karin muhalli domin idan tsirrai da kwari suka bace hakan na iya shafan tsarin abinci da rayuwar dabbobi da mutane hakan yana nuna lafiyar yanayi da kuma irin albarkan dake cikin daji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

dafari shidai wannan hoton yana nuna wani yanki da ake gudanar da aikin noma tare da kayan aikin suka da kula da amfanin gona acikin hoton sannan kuma ta kamanman bayani akan kolban yana nuna cewa yana ƙunshe da sinadare gina jiki dake temakawa tsirre su girma cikin ƙwashin lafiya jakar sannan kuma akwai jakar feshi akusa dashi wannan hoton yananuna wani manomi ko me kula da gonar dake cikin aiki tare da kayaiyakin da ake amfani dasu wajan shayar wa ko feshin taki da maganin ƙwari wannan wani nau in akwai taredashi akwai wani kwalban taki wani nau'in takin zamani da ake amfani dashi don ƙar fafa girman shuke shuke ta hanyar? bayanan kwalban yana nuna cewa yanada sina darai na musamman dake inganta lafiyan tsirrai ana amfani da wannan takine ta hanyan haɗawa da ruwa sannan afesashi kan shuke shuke me makon sanyashi a ƙasa wannan jakar feshi ce da ake amfani da ita wajan fesa taki ko maganin ƙwari agonaki ana saka taki ko maganin ƙwari acikinta sannan ayi amfani da bututun feshi dan yaɗashi akan shuke shuke irin waɗannan kayan aiki yanada matuƙar amfani wajan tabbatar da cewa taki ko maganin ƙwari ya ra tsa ko ina a shuka mutumun da abayansa yana tsugunne akwai wani mutumi akusa da rafin mutumin yana bayansa yana tsugunne kusa da ruwa yana yiwuwa yana ɗebowan ruwa yana ɗebo ruwan don haɗa taki ko feshi wannan yana nuna cewa yayuwuwa ana amfani da ruwan rafi wajan aikin noma musamman a yankunan dake da ruwa kusa da gonaki gurin yanda ciyayi da bishi yoyi yana nuna cewa yanada isheshen ruwa da danshi wanda ke da mahimmanci ga noman zamani agefe ana iya iya ganin ƙwalban robobi da sauran tarkace wanda ke nuna yuwuwan amfani da kayaiyakin noma da suka ƙunshi robobi da suran kayan aikace aikace

shi dai wannan hoto yana nuna gonar albasa wanda aka shuka a tsari me kyau?????? ana iya ganin albasa suna girma a ciki me tsabta kuma suna da launin kore me kyau wanda ke nuna cewa suna cikin koshin lafiya????????????????????????????????????????????? a baya akwai wasu akwai wasu farantai da ake iya amfani dasu wajen noma ko ajiyar amfani gona hakanan ana iya hango kananan ciyayi a tsakanin albasa??????????? wanda ke nuni da cewa ana?????? kula da gonar amma ba tare da kawar da dukkan ciyayi ba????????????????????????? albasa na daya daga cikin kayan lambu da kai da ake nomawa sosai??????????? saboda amfani dasu a girke girke daban daban wannan hoton yana nuna gona da aka shuka albasa a cikin layika masu kyau wanda ke nuna cewa an bi tsarin noma me kyau ga????????????????????????? albasa na bukatan kasa me laushi da kyau me kyau wajen ruwa amma ba mai yawan danshi ba ana shuka albasa ta amfani da irin albasa???????????? yana da kyau ayi amfani da tazarar shuka me kyau domin tabbatar da samun iska da kuma hana yawaitar ciyawa albasa na bukatar ruwa sosai alokacin fara girma amma ana ana yawa ana rage yawan ruwa yayin da ta fara girma sosai dan gujewa lalacewar ganyenta ana bada shawaran amfani da hanyoyin ban ruwa?????????? domin rage asaran ruwa da tabbatar da isasshen ruwa a tsirren????????????????? anan buqatar amfani da magungunan shuka a wajen amfan errrr dan kare albasa albasa daga kwari da cututtuka???????????????? ana girbin albasa bayan wata bayan wata uku xuwa hudu ko biyar ko shidda bayan shuka idan ganyen albasa ya fara yin rawaya ko ya kwanta kansa ya kwanta kasa wannan yana nuna cewa ta shirya don girbi bayan girbi ana busar da albasa a rana kafin a ajiye ta don kada ta rube ana amfani da albasa wjajen daf abinci yin miya da kuma a matsayin maganin gargajiya?????????????????????????

????? shi dai wannan hoto yana nuna wani manomi dake aikin ban ruwa a gonarsa yana sanye da hula me fadi domin kare daga rana?????? da takalmin roba don kare kafafuwansa daga danshi ko laka ko taka wani abu wanda zai iya cutar dashi yana amfani da bokiti me ruwa me ruwan ban ruwa domin shayar da shuka da yake nomawa yanayin gonar yana nuna ana iya ciken ana iya cikin lokacin shuka ko ko kiwo kuma akwai ciyayi da kananun tsirrai masu tasowa a bango ana iya ganin wasu amfanin gona da suka rig da suka riga suka girma sosai wannan yana nuna cewa wannan filin yana da inganci don noma????? wannan hoton nuna wa manomin nan me rike da bokiti????????????????????????????????????? ana iya yin cikin yanayin yadda ake yanayin gonar yana nuna cewa ana iya cikin lokacin shuka tunda akwai kananun tsirrai masu tasowa an girbe wasu amfanin gona a bayan hoton wanda ke nuna cewa noma yana gudana a wannan filin kasan gonar na da laka da ciyayi wanda ke nuna an samu ruwan sama ko an ana ko ana da kyakyawan tsarin ban ruwa ban ruwa yana da mahimmanci dan chigaba da amfanin gona??? musamman a wuraren da ake fama da karancin ruwan sama ana amfani da hanyoyi daban daban dan ban ruwa ana amfani da bokiti ban wan yadda ake yin ban ruwa da hannu ana amfani da bokiti dan shayar da shuka yafi dacewa da kananan gonaki ko lambu ko lambu baya cin ruwan da yawa amma yana da wahala a manyan gonaki?? ban ruwa da fanfuna ana amfani da injin feshi dan yayyafa ruwa a fili yana taimakawa wajen rage wahala amma yana iya cin ruwa ya rage kima???? ban ruwa da bututun ruwa ana amfani da bututun da ke zubar da ruwa kadan kadan kai tsaye a tushen shuka yana rage asaran ruwa ko kuma yana da kyau da albasa tumatir da sauran kayan lambu yana bukatar tsada fiye da sauran hanyoyi amma yana bada sakamako me kyau idan gonar karamace ana amfani da bokiti kamar yadda ke a hoton yana da kyau idan gonar babbace ana amfani da abubuwa da dama zai fi dacewa domin rage wahala da cin lokaci a yankunan da ake fama da karancin ruwa??? akwai hanyoyi da dama da ake da ake amfani dasu wajen yin aikin noma ba tare danoma ba

shedai wannan hoto yana nuna kaya noma da shukei da shuke shuke masu girma a fili ake ganin ƙasa da shuka me yalwa wanda ke iya zama wake dankali wani irin gona sannan abayanshi akwai bishiyoyi da kuma shuke shuken da wa ko masara da suka bushe wannan hoton yana nuni da gonan da ake noma a yakin dake zafi wanda ke da ciyayi bishiyoyi masu ɗan kauri haka wannan hoton yana nuna fili na noma da alama ana? yei girma ga wasu a gaban mutun ana iya ganinshi shuke, shuke da baza da suka bazu aƙasa wanda ke iya zama kayan amfanin gona kaman dankali wake da wasu nau'in kayan lambu baya ana iya hago gonar masara da dawa ta bushe wanda ke nuna anayin noma iri iri a wannan fili ƙasar tana da launi me ɗan duhu wanda ke nuna cewa tana iya kasancewa me wadatatciyan sina darin ƙasa me inganci da me wai alamu anyi gyaran fili domin shuka saboda akwai gurare da aka share tarkacan tsiran da aka girbe ana iya iri daban daban bayan wanda ke nuna yana ayankin dake da yanayi meɗan zafi ana zafi akwai bishi yoyin akwai bishiyoyin kwakwa a nesa wanda ke nuni da cewa yana izama yanki da ake noma noma duka amfanin gona aƙasa da kuma itatuwa masu tsirrai suna cikin matakin farko ko matsa kai kaicin girma wanda ke nuna cewa ba akai lokacin girbi ba sassan gonan sufi cika cika da shuke shuke fiye da wasu yana yuwuwa anda sasu a lokuta daban daban shi wannan waje gayinan dai ana hango bishi yoyi daban daban yana nuna cewa wurin yana da yanki

da fari shi dai wannan hoton yana nuna ƙudan zuma yana zaune akan tsire tsire dakeda raɓaɓan ganye da kyale ana iya hango bishiya a gefe wanda ka nuni da cewa gurin yanada muhalli me ɗan ɗumama da laushi wanan ƙuda yana ɗaya daga cikin nau ikan ƙudan zuma dake keda launin ruwan zinariya meɗan duhu da farar fata ko rawaya ajiki yanada fuka fukai masu laushi da haske yana iya zama yana binkcika tsira tsire dan neman furan da ze tattara zuma cikin sa akwai kyalli da ruwa ajikin ci yayi da rassan bishiya wanda ze nuna cewa gurin yanda ɗan jiƙa ko yana bayan ruwan sama ana iya hago tsire tsire masu rassa da ci yayi yana yuwuwa gurun yana cikin daji ko kusa da gurin da ruwa hoto na iya nuna mahimmancin ƙudan zuma cikin tsarin musamman wajan abubuwa da dama fure? mu samman wajan yaɗa ƙwayoyin fure damun girbin amfanin kuma yana nuna kyawan dabi a da haɗin kai tsakani ƙananan halittu da kuma shidai wannan kuda yana da launi me haɗa rawaya da ruwan ɗaurawa tare da fararan tsarii ratsin fa wanda ke nuna cewa yana iya kasancewa daga cikin dau ikan ƙudan zuma ke samu aguraran zafi fika fikansa sun baiyana kuma suna nuna tsari me kyau wanda ke nuna cewa yana cikin shiri ko kuma yana motsi zuwa wuri wuri kayan gani ya nuna cewa ƙudan zuma yana iya tattara zuma ko kuma kwayaiyen fure domin kaiwa zuwa cikin gidajansa ana iya hago cewa tsirre sun cika yana nuna cewa ana iya kasancewa bayan ruwan sama ko kuma wurin yanada jiƙa kamar kusa da ƙorama akwai alamun ganye masu launin kore da ruwan ƙasa wanda ke nuna cewa wurun na iya kasancewa a cikin daji ko yanki da ba a cika gyara shi gefe an hango wani rashe na bishiya wanda ke nuni da cewa ƙudan zuma na iya rayuwa a gurun ko kuma yana kan tafiya tafiya zuwa ya nemi ƙudan zuma yanada matukar mahimmanci wajan yaɗa ƙwayoyin fure wanda ke temakawa wajan tattalin arziki manoman zuma suna amfani da ɗ ƙudan zuma domin samar da zuma da suran kayaiyakin da ake amfani dasu kaman abu kamar abubuwa da dama wannan hoton yana nuna yadda ƙudan zuma ke huɗa da muhalli yanayin aiki me mahimmanci wajan daidaita tsarin halitta

uhmmm shi kayan aikin yana da mutukar muhimmanci wajan inganta amfanin gona da haɓaka aikin manoma a ƙasar mu yanda ake waɗannan kayan aikin yada ake kayan aikin su na taimakawa sune kamman aiwtar da numa me daidaitace ta amfani da naurorin jin ƙasa da hoton tauraruwa manoma zasu iya samun bayanai kan yanayin ƙasa da shuka wannan yana basu daman amfani da ruwa takin zamani da magungunan ƙwari yadda ya kamata wanda ze haɓaka amfanin gona da rage ɓarnar da kayan aiki na biyu kulawa da lafiyar shuka da da gano cutawar ta amfani da naurorin ganyen nesa da naurorin ɗaukan hoto manoma zasu iya lura da lafiyar shukanninsu da wuri hakan ze basu damar ɗaukar matakin gagawa dan magance cuttutuka ko ƙwari wanda ze rage assarar amfanin gona na uku samun bayani da shawarwari ta amfani da manhajoji na dandamalin yanar gizo manomi za su iya samun shawarwari kan imgantacen tsarin noma hasashen hasashen yanayi da bayanan kasuwa wannan ze taimaka musu musu wajan yanka shawarar da suka dace dan inganta aikin su samun daman kasuwanci na huɗu samun daman kasuwanci da bunƙasa talttalin arziki ta amfani da manhajoji na kasuwanci manoma zasu iya sayar da kayyayakinsu kai tsaye ga masu tsaye rage wa ma masu siyarwa da samun farashi me kyau hakan zasu iya samun damar samun ƙuɗaɗe daga bankuna ta hanya da tsarin biyan kuɗi irin wayannan nau'ika wanda ze basu damar saka hannun jari a kayan aikin zamani shi de wanan ta hanyar amfani da waɗanan kayan aikin manoman manoman da suke ƙasanmu zasu iya haɓaka amfanin gona rage asara da haɓaka rayuwarsu ta hanyar samun daman kasuwanci da sabbin fasahohi.

A wannan ƙasa namu manoma su na amfani da dandamalin wayannan abubuwan dan samun bayanai na lokaci-lokaci kan yanayi da harsashan yanayi ta hanyoyi daban-daban ga yanda wayannan dandamalin ke taimakawa na ɗaya manhajar asusun manoma a jahar benue an ƙadamar da manhajar wayan sallula me suna ausun manoma wannan manhajar tana bawa manomar damar a dana kuɗi domin amfani dasu a lokutan shuka me zuwa samun zancen kuɗi inshora da bayanai kan kasuwa har zuwa yanzu manoma sama da manoma sama da dubu ɗaya da goma sun amfana daga wanan manhajar shafukar yanar gizo da manhajoji wasu manhajoji wasu manhajoji da shafukar yanar gizo suna bada sabunta bayanai kan yanayi ciki harda yanayin zafi daura ruwan sama da sauran muhimmun bayanai, wadannnan bayanai suna taimakawa wa manoma wajan tsara ayyukansu na yau da kullum sadarwa ta hanyar tura sakon waya wasu yankunan manoma suna samun bayanan yanayi ta hanyar sakwanin rubutu na waya daga hugumomin yanayi ko ƙungiyoyyi masu zaman kansu suna iya samun wannan saƙon ne na rubutu na waya ga hukumomi ko kuma wani lokaci za ka ga daga ƙungiyoyyi wayanda suke da zaman kansu shine wannan ɗin de, ta wannan hanyar shine yake basu daman samun bayanai ko da koda ba su da irin abubuwar sadarwa da muke dashi yanzu na zamani a waywayinsu ko da basuda shi zasu iya samun saƙo ta waya da saƙonin rubutu ta wadannan hanyoyi manoma a najeriya a najeriyanmu suna samun bayanai na lokaci-lokaci kan yanayi da harsashen yanayi wanda ke taimakawa wajan inganta aikinsu da rage haɗarin da ke tattare da sauyin yanayi.

A farin bayani da zan iya akan wannan tambaya da aka mun shine su de manhajojin wayar hannu suna taka muhimmiyar rawa wajan inganta ayyukan noma da kula da gonaki a najeriya ta hanyoyi da dama wayanda zanyi bayani yanzu na ɗaya bayani kan ayyukan noma manhajojin dake bada shawarwari kan ingantatun hanyoyin noma suna taimakawa manoma wajan inganta ayyukansu misali manhajjan da take bada shawarwari na shinkafa tana bada shawarwari akan zaɓin takin da yafi dacewa yawan da ya kamata ayi amfani dashi da lokacin da yafi dacewa dan amfani da takin kula da lafiyar shuka shine na biyu wasu manhajoji suna bada damar kula da lafiyar shuka gano cuttutuka, bada shawarwari kan matakai daya kamata a ɗauka, wannan yana taimakawa wajan rage asarar amfanin gona da haɓaka yawan amfanin gona na uku shine bayanai kan kasuwa zanyi bayani ne akan kasuwa shi kanshi manhajojin kasuwa suna bada bayanai kan farashin kayan amfanin gona a kasuwanni daban-daban shi wannan manhajan yana taimakawa shi manhajar kasuwa sun bada bayanai ne kan wayanan farashin na gona na kasuwanni daba-daban kamar misali ace wannan kasuwan farashin abunsu kazane, wannan kasuwan farashin shinkafansu kaza ne, wannan kasuwar farashin wakensu kaza ne toh su na bada damar da manoma zasu iya samun mafi kyawun farashi wannan yana rage yawan masu siyarwa dake shiga tsananin tsakanin manoma da masu siya yana haɓakar ribar manoma misali in wannan kasuwar misali suna siyar da abu kaza a kuɗi duka iri ɗaya me siya indan yazo baze tarar da wannan ya kara riban kaza, wancan ya kara riban kaza se ya shiga, se wannan me siyan abun, se ka ga yana shiga tsakanin ma su siyar da abubuwan yan kasuwa toh bayani na huɗu samun kuɗi da inshora wasu manhajoji suna ba da daman damar samun rance dan siyan kayan aiki ko shuka da kuma inshora dan kariya daga haɗarin yanayi ko cuttutuka, misali manhajar asusun manoma ta na bada daman addana kuɗi samun rance da samun inshora habaka ayyukan gona, manhajojin kula da gonaki suna bada daman yin rajistan aikin gona bin didigin kuɗi da ƙara ayyuka wanda ke haɓaka gudanar da gonaki da inganta yawan aiki ta amfani da wannan manhajojin manoma a najeriya suna samun damar, samun bayanai masu amfani samun kuɗi da inganta ayyukansu na yau da kulum, wanda ke habaka yawan amfanin gona da rage talauci a yankunan karkara.

Zanyi bayani akan wannan tamabayar da aka mun wanda ke kan wayana da farko shi de wannan abu yana da mutukar muhimmanci ga manoma ƙanana a wannan ƙasa namu me albarka musamman wajan inganta lafiyar ƙasa da rage ƙudin sinadarai ga fa'idodin shi na ɗaya inganta lafiyar ƙasa shi de wannan abu yana ƙunshe da, shi de wannan compost din yana ƙunshe da sinadarai masu amfani wayanda ke ƙara yawan abinci me gina jiki a ƙasa suna haɓakar narkewar ƙasa da inganta yanayi numfashin ƙasa wannan yana haifar da ƙasa me laushi da ƙarfi wanda ke da wanda ke bada damar shuka da samun ishehen ruwa da abinci rage amfani da takin sinadarai hanyar amfani da compost manoma za su iya rage yawan amfani da takin sinadarai wanda ke rage ƙudin siyan takin hakannan compost yanada sinadarai na halitta wayanda ke dace wayanda ke dace da yanayin ƙasa wanda ze iya haifar da ingantacen amfanin gona na uƙu rage asarar amfanin gona wannan abu idan akayi amfani da shi, gaskiya yana rage asaran amfanin gona yana rage ma wayanccan mutanen asara yana taimakawa wajan rage asarar amfanin gona gaskiya ta hanyar inganta yanayin ƙasa da rage yawan cuttutuka da ƙwari wayanda ke haifar da asarar rage gajiya da wahalar aiki yana rage wahalar aiki da ake buƙata dan kula da ƙasa yana bada damar manoma su maida hankali kan sauran fannoni na aikin gona ta amfani da wannan abu manoman ƙananan najeriya zasu iya inganta lafiyar ƙasa rage ƙudin takin sinadarai da da habaka yawan amfanin gona wanda ze habaka rayuwarsu da kuma rage tasirin saurin yanayi.

Shi de a Najeriya manoma ƙanana suna amfani da kayan aiki na na'urori da inganta ayyukansu na ga wasu misalai manhajar ijiye asusun manhajar asusun manoma wannan mahajar tana bawa manoma daman adana ƙudi samun rance, inshora da bayanai akan kasuwa har zuwa yanzu, manoma sama da dubu ɗaya da goma sun amfana daga wannan mahajar manhajar shawarwari na shinkafa kana bada shawarwari kan zaɓin takin da yafi dacewa yawan da yakamata ayi amfani da shi da lokacin da yafi dacewa dan amfanin da takin sannan akwai wasu manhajoji da dama da take bada dama manomar damar samun bayanai kan yanayi kasuwa da shawarwari uhhhmmm da shawarwari kan ingantacen tsarin noma hakanan tana bada damar sayar da kayyayakinsu kai tsaye ga masu siye akwai sanan kuma akwai manhajojin da suke bada bayanai kan kasuwa yanayi da shawarwari kan ingantacen tsarin gona hakanan tana da ba da damar siyan kayan aikin noma da takin zamani ta hayar amfani da waya sannan kuma tana bawa manoma damar samun kuɗi dan gudanar da ayyukan su na noma ta hanyar haɗin gwiwa da masu zuba jari hakanan tana bada shawarwari ta ingantaccen tsarin noma ta amfani da waɗannan manhajoji manoman ƙanan a Najeriya suna samun damar samun bayanai masu amfani, samun kuɗi da inganta ayyukansu na yau da kulum wanda ke habaka yawan amfanin gona ta rage talauci a yankunan karkara saboda in aka yawan amfani da wayannan manhajoji gaskiya suna rage suna ƙara talttalin arziki kuma zasu rage talauci.

uhmmm kayan aiki na na; urori suna taka muhimmiyar rawa wajan inganta damar kasuwa da ingancin sarkar darajar manoma a Najeriya ta hanyoyi da dama samun bayanai, bayani kan kasuwa manhajojin na'urori suna bamu damar samun bayanai kan farashin kayan amfanin gona a kasuwanni daba-daban wanda ke basu damar sanin lokacin da yafi dacewa dan sayar da kayyayakinsu a farashi mai kyau haɓaka sadarwa tsakanin manoma da masu siyan kaya ta amfani da manhajojin na'urori manoma suna iya sadarwa kai tsaye da masu siyan kaya rage yawan masu shiga tsakanin da samun farashi mai kyau ga kayyayakinsu inganta tsarin biyan kuɗi kayan aikin na'urori suna bada damar yin mu'amala mu'amalaloli na biyan kuɗi cikin sauki da kuma tsaro wanda ke rage buƙatar amfani da kuɗi a hannu da kuma rage hatsarin satar kuɗi gaskiya saboda idan akayi amfani da wanan tsarin biyan kuɗin shi ɓarawo bama ze samu damar da ze gani kuɗi ba a fili bale yayi tunanin cewa ze sata sannan kuma yana bada damar yin mu'amala sosai da biyan kuɗi kuma cikin sauƙi da tsari samun bayani kuma akan ingantacen tsarin noma manhajojin suna ba manoma damar samun shawarwari kan ingantacen tsarin noma kula da lafiyar shuka da kuma bin didigin ayyukansu na yau da kullum wan dake habaka yawan amfanin gona da inganci kayyayaki masu samarwa yin amfani da wayanan kayan aikin manoma a Najeriya ƙasarmu zasu iya haɓaka damar kasuwanci inganta sarkar darajar kayyayakinsu da rage kuɗin da suke kashewa wajan gudanar da ayyukansu na yau da kullum wanda ze haɓaka rayuwarsu da kuma bunƙasa talttalin arzikin ƙasa.

A' fare zan ce su de waddanan um kayan aiki, da na'urore suna taka mahimiyar rawa wajen inganta hadin gwiwa a? kudi ga manoma a kasar kame da dama za mu saukin biyan kudi manoma suna iya amfani da manhajojin biyan kudi dan biyan kudaden da suka wajaba kamar haraji ko kudin hadin gwiwa? waddanan na rage bukatan amfani da kudi a hanu da kuma rage hadarin tsacin kudi da tallafi ta amfani da manhajoji manoma suna iya neman ko tallafi daga hukomomi ko kungiyoyi masu zaman kan su don habbaka ayuka kan su manoma wannan yana basu damar samun kudi, don sayan kayan aiki. ko biyan kudin aiki habbaka da bankuna manoma suna iya amfani da manhajojin tsadan tukan bankuna da samun bayanai akan amsosin su samun bayanai akan sabbin shirye=shiryen kudi da yin tambayoyi game da hidimomin banki wannan yana habbaka fahimtan su, game da tsarin kudi da kuma habbaka hadin gwiwar su da bankuna. Rage rashin sanin hanyoyin kudi. ta amfani da kayan aiki Manoma suna samun ilimi kan yadda za su gudanar da harkokin kudi, yadda za su yi bajari da yadda za su kula da asusun su Wannan yana rage rashin sanin hanyoyin kudi da ke hana su samun cikkeken amfani daga tsarin hadin gwiwar kudin ta wannan hanyoyin kayan aikin suna habbakan hadin gwiwa, kudi, da manoma a kasan, saboda in aka yi gaskiya yin za ka ga wane lokacin yama fi komai yafi tafiya daidai saboda suna basu damar samun saukin biyan kudi samurance da tallafi habbaka katsarewa da bunkuna. da rage rashin sanin hanyoyin kudi, da ke habbaka rayuwan su da kuma bunka su na tattalin arziki a wane kasan to sai yasa muka fi son amfani da wannan hanyan saboda gaskiya

toh, a wannan tambaya da aka yi mun, shi ne zan ye banyane a yanzu Gwamnati da sassen masu zaman kan su za su iya hadin gwiwa ta hanyoyi da dama amfani da kayan aiki da na'urori na noma a Najeriya, kasan mu mussamma a yankuna kakkara na daya, samar da horaswa ta illimi. gwamnati za ta iya hadin gwiwa da kungiyoyi masu zaman kan su ta shirya horo, da bayar da illimi kan amfani da kayan aikin kayan aikin na'urori manoma. Wannan ze taimaka da waddanan kayan aikin da inganta aikin su. Na biyu, tallafawa ta hanyar kudi, gwamnati za ta iya ba da tallafi ko yace haraji da kamfanonin da ke samar da kayan aiki na na'urori manoma, haka zalita zata iya ba da tallafi ga manoma waddanan kayan aiki misali, gwamnatin tareya ta kadamar da shirin tallafa noma alkama, inda ta ba da tashe hamsin na tallafi kan takin zama zamani da kashi ashirin da biyar, kai irin kan iri domin bunkasa noma. Na uku, ababan more rayuwa Hadin gwiwa tsakanin gwamnati da masu zaman kan su ze iya habbaka gina abbaban more rayuwa kamar cibiyoyin tsabarwa ta wutar lantarki a yankunan kaikaya wanda ze yi saukan amfani da kayan aikin na'urori. Na hudu, samar da tsarin bayyani Gwamnati za ta iya hadin gwiwa da kamfanonin fasaha ta tsamar da karin bayanai da ze ba manomai damar samun bayanai kan yanayi, kasuwa, ta shawarwari kan inganttacen kayan noma, ta hanyar manhajoji Na biyar, kula da dokoki da tsare-tsare Gwamnati za ta iya cire, kirkeren yanayi mai kyau ta hanyan tsara dokoki, da tsare-tsare da za su karfafa amfani da kayan aikin ai' na'urori na noma tare da tabbatarwa da cewa wadannan kayan aiki, tun da shi da bukatun manoma a yankuna a yankunan mu

Zan yi bayani akan abun da na samu a cikin waya, na tambayan da aka mun shi de amfani da wadannan abu, da fasahan rayuwa a noma a Najeriya, na da matukar muhimmanci wajen inganta aikin gona, amma akwai ka'idodi da Kallubalai da suka tattare da su ka'idodin amfani da su da fasahan tauraruwa. Na daya, bincike da tsabtacewa shi de wannan suna iya daukar hotuna, masu inganci na filayen noma suna da suna ba da daman chachanta matsalolin kasa ciyawa da cuttutuka hakanan fasahan tauraruwa na ba da daman bi ta yanayin kasa, da tsire-tsire daga sama. Na biyu, tsarin shayarwa ta aiwatar da magunguna ta amfani da bayanan da suka tattara, Manoma za su iya tsare-tsare rayuwa karin shayarwa da amfani da magunguna kashe kwari yadda ya kamata wanda ze iya rage amfani da ruwa da magunguna tare da habbaka yawan amfanin gona Na uku, binciken yanayi, fasahar tauraruwa, na ba da damar bin yanayin kasa, da yanayin yanayi. wanda ze taimaka wa manoma su tsara ayukan su na noma, bisa ga bayanan da suka samu. Kallubalai da matsalolin amfani da wannan abu a fasahan Na daya, farashi me tsada sayar da shi da kayan aikin fasaha, sauraruwa suna bukatan babban wanda ze iya zaman matsala ma manoma, kanana wanda basu da isasshen kudi Na biyu, illimi da horaswa amfani da wannan fasahohi yana bukatan illimi da horo sama-sama illimi ze iya haifar da rashin amfani da kayan aiki, wadda ya kamata Na uku, tsarin sadarwa da wutar lantarki Yankunan karkara, suna fuscantan matsaloli, rashin isassen tsarin rayuwa da wutar lantarki. wanda ze iya hana amfani da wannan abu ta fasahar tauraruwa yadda ya kamata. Na hudu, dokoki da tsare-tsare, rashin me kyau na dokoki na tsare-tsare, kan kan amfani da shi ta iya haifar da matsaloli na tsarau da rashin daidaito a amfani da wadannan fasahohi, akwai bukatan hadin gwiwa tsakanin gwamnati sasshen masu zaman kan su da manoma. Wannan hadin gwiwa ze taimaka wajen samar da horo, rage farashi ta inganta abbaban more rayuwa wadda ze habbaka amfani da shi fasahan tauraruwa a aikin noma,

Zan yi bayani akan tambayan da yake kan waya na shi de a kasan mu, akwai banbance tsakanin al'adun kiwon alade a yankuna, a yankunan kudu masoya. A kudu, maso gabar ga wasu mahimmar bambance-bambance Na daya, hanyar kula da alade, kudu masa yamma a wannan yanke, ana amfani da alade a matsayin abinci me tsada musamma a lokutan bokukuwa da taruruka. Ana kula da su cikin na zamani tare da samar da abinci me gina jiki da kula da lafiyar su, kudu anan alade suna da mahimmanci a al'adun gargajiya inda ake amfani da su a bukukuwa da al'amaran addini ana kula da su ta hanyoyin gargajiya tare da amfani da su wajen samar da kayan abinci na musamman fa'isan alade. kudu masu yamma ana fiye da kiwon nau'ikan um nau; ikan alade masu girma hadin da ke samar da naman da ake amfani da shi a girke-girke na musamman. kudu maso gabar a wannan yanke, ana kula da nau'ikan alade masu dan karamin girma wadanda ake amfani da su wajen samar da kan abinci na gargajiya Amfani da alade, kudu masayamma suna amfani da naman alade a girke-girke na zamani tare da meyar da hankali kan tsabta da inganci Kudu na Alade suna da mahimmanci a al; adun gargajiya, inda ake amfani da su wajen samar da kayan abinci, na musamman biki da alaka ta zare, shi de alade, ana amfani da shi wajen abubuwa da dama kaman girke-girke, ciwo, al'adun gargajiya, da sauran su. Sannan kuma ana amfani da shi wajen wajen meyar da hankali da tsabta da kuma inganci. Wannan bayani yana nuna yadda al'adun kiwon alade sukan bambanta tsakanin yankunan kudu da kuma kudu maso na Najeriya, tare da nuna yadda al'ada da yanayin yanken ke kan hanyoyin kula da alade da amfani da amfani da wannan aladen a Najeriya, akwai bambance tsakanin al'adun kiwon alade a yankunan kudu. Wasu yamma da kudu maso gabas shi ne wannan bayanin

toh! da farko shi de amfani da matafarin kiwon alade na zamani a arewacin Najeriya ya haifar da canje-canje masu muhimmanci a harkan samar da alade. da wannan canjen ya haifar na daya, habbaka yawan samar da alade ta amfani da dabarun zamani manoma, alade suna samnu damar kula da addadin me yawa na alade cikin sauki wannan ya habbaka yawan samar da alade, wanda ke cika bukatun kasuwa ka rage karancin neman alade a yanken. Ingantan lafiyar alade, dabarun kiwon alade na zamani dabarun kiwon alade na da zamani suna ba da damar kula da lafiyar alade ta hanyar amfani da inganttacen abinci da tsari na tsabta. Wannan yana rage cuttutuka da ke shafar alade. Yana habbaka yawan amfani gona da rage da za'a yi samun saukin kasuwanci kuma ta amfani da dabarun zamani alade suna iya tsarafa kayan abinci da da kayan more rayuwa cikin sauki wannan yana rage wahalar da ake fuscanta a harkan ciwon alade yana ba da damar yana ba da damar samun riba me yawa da kuma tatalan arzikin manoma kula da muhalli zamani suna ba da damar kula da muhalli ta hanyar hayaki me kuba da sauran abubuwan da ke da cuttar da ke cutar da muhalli. wannan yana taimakawa wajen tabbatar da kwarewan kiwon alade, tabbaatar da kiwon alade, da kuma karin mahalli duk da haka Akwai bukatan samar da horo da kayan aiki don tabbatar da cewa sun iya amfani da waddanan dabarun yadda ya kamata haka nan, hadin gwiwa tsakanin gwamnati, kungiyoyi masu zaman kan su da manoma ze taimaka ta wajen samar da tallafi da kayan aiki da ake bukata. don habbaka kiwon alade na zamani a aiwatun Najeriya. wadanan sune abubuwan da aka tambaye ne in yi bayani

Zan yi bayani akan kiwon alade Kiwon alade na iya zama wata hanya me fa'ida da manoma, kanana a Najeriya idan aka yi da ka'idodi da kallubalai da ke tattare da shi tare da za'a tatance ribar wannan sana'a ka'idodin kiwon alade, na daya, yawan samun kudi, naman alade yana da bukatu a kasuwa, musamman a yankunan da ake amfani da shi a girje-girje na gargajiya da na zamani. Wannan yana iya ba manoma damar samun kudin shiga me dorewa. sauyin girma, Alade suna girma cikin sauri inda za su iya kaiwa ga kasuwa, cikin watanni kadan bayar haihuwa wannan yana ba ba da damar samun kudin shiga cikin gajeren lokaci. haihuwa. Alade suna haifar da yawan kwai me yawa a kowane haihuwa wanda yake faruwa da yawan samar da naman alade da kuma kudin shiga ga manoma. Kallubalai da ke tattare da kiwon alade, farashin kayan abinci, samar da abinci, me yawa wanda ze iya rage ribar da ake samu daga kiwon alade lafiya do kuma sarau panin lafiya da kuma sarau Alade suna iya fuscantan cuttutuka da kwari wanda za'a iya haifar da cuttutuka. Wanda za'a iya haifar da asarar dabbobi da kuma karin kudi wajen maganta matsalolin lafiya. Kasuwanci da kasuwa Samun kasuwa me dorewa da farashi me kyau, yana bukatan kari me kyau na kasuwanci da kadarwa. wanda ze iya zama matsala, ga monoman kanana tawarwari don inganta kiwon alade manoma Samar da horon Samar da horon horon kan inganttacen kiwon alade kula da lafiyan su da dabarun kasuwanci ze taimaka wajen habbaka ribar manoma. hadin gwiwa Hadin gwiwa tsakanin manoma, hukumomi da kungiyoyi masu zaman kan su ze ba da, da damar samun tallafi, kayan aiki da daman kasuwance bincike da ke bincike da ke kimantawa Aiwatar da bincike kan lauyukan alade da suka fi dacewa da yanayin yanken. Da kuma kimanta fitawa kan hanyoyin rage farashin kayan abinci, da inganta samar da abinci ma ingan, a kashe. Kiwon alade na iya zama wata hanya me ka'ida kamar kanana a Najeriya idan aka ka'idodi da kallubalai da ke tattare da shi tare da shiri. me kyau, horo, da hadin gwiwa Manoma za su iya habbaka riban su

A kasar mu Najeriya da al'ada suna taka muhimmiyar rawa wajen da manoma ke kallon kiwon alade irin wadannan ra'ayoyi na addini da al'ada sun haifar da wasu matsaloli da dama ga manoma da alade Musamma a yankunan da addini ko al'ada ke hana ko rage kiwon alade Tasirin addini. Addini Addinin musulanci a wasu yankuna Najeriya addinin musulanci na na da dan duk da shi, addinin musulanci, baya hana alade akwai wasu al'umomi da ke bin ra'ayoyi na al'ada wadandake haifafa gujewan kiwon alade. Addinin Kiristanci a yankunan kudu, da kudancin Najeriya, addinin kiristanci ne ya fi yawa ko da yakke addinin kiristanci baya naman alade akwai wurare da dama in da addini da al'ada suka hada hadu don karfafa ra'ayoyi masu wuyar canjawa game da kiwon alade tafiyan al'ada al'adan gargajiya a wasu yankunan Najeriya, al'adan gargajiya ra'ayoyi game da tsarkakewa da tsabta wanda ke haifar da kiwon kiwon alade wannan ra'ayi ya zama asali da fahimtar cewa alade suna da rayuwa a cikin dadti kuma hakan ke haifar da kin su a cikin al'umma Najeriya akwai wadannan abubuwa da ke hana kiwon alade misali a wasu yankuna, ana gane cewa kiwon alade yana haifar da rashin tsaki ko kuma yana yana samar da al'adun gargajiya wanda hakan ke haifar da kinsu addini da al'ada suna da tasiri me karfi akwai kuma manoma da ke ganin kiwon alade a matsayin wata hanya me ka'ida ta samun kudi suna amfani da dabarun zamani dan kula da alade yadda ya kamata tare da rage tasirin ra'ayoyi na addini da al'ada addini, al'ada, suna da tsari me karfi kan kiwon alade a kasar mu wannan tasiri yana da fadi da zurfi yana shafar ra'ayoyi da bi'u na ayukan manoma don habbaka kiwon alade, akwai bukatan yin la'akari da wadannan ra'ayoyin ta da samar da illimi da da kan al'umma game da ka'idodin kiwon alade